Efiavi woame esieke aɖe nɔ nyɔnuvi dzetugbe ɖe ŋu, nyɔnuvia do awu dzɛ̃ eƒo ɖa dzidzi, wonɔ anyigba nyɔnuvia dze klo afiawo sɔ ɖe eŋu eɖewo hã le agaga nɛ.

Wonɔ anyi ɖe anyinɔƒe nyɔnu kple ŋutsu wonɔ te. Nyɔnua kple ŋutsua nɔ enu kom nɔ wo nɔnɔewo ŋkume kpɔm. ame aɖewo hã nɔ ŋutsua ƒe megbe dze ŋgɔ wo nɔ kpɔkpɔm.

edɔwɔƒe ame tɔ̃ nyɔŋu ɖeka wónɔ nɔnɔme tata abe asi kpɔm le emɔ dzi ŋutsuvi ɖeka dó awu yibɔ ameɖeka nɔ asi fiam emɔ dzi nyɔvia le aŋtsiɖiɖi ŋutata ɖe le asi

Gbemelãwo le mɔdodo dzi eŋu ɖe hã zɔzɔm. E gbemela wɔme eve nɔ eŋua ƒe ŋgɔ. Gbemumu kple atiwo le afi ma. Gbemelãwo nɔ gbemumua ɖum.

Ghana mɛ tɔxɛ ɖe ku woyi ɖiɖiƒɛ ekpovitɔwo sɔe kɔe ɖe abɔ dome yina ɖiɖiƒɛ ameɖeka koe dó awu vovo ɖe wodomɛ

Ŋutsu ɖe dze klo nɔ asi na nyɔnu ɖe nɔ avi fam. Woda amekukuɖaka ɖe ŋutsua be megbe. Amewo sugbɔ kpe Kpovitɔwo sɔgbɔ.

Ɖevi woame nyi nɔ anyixɔ ɖe me. Wonɔ nu srɔ̃ɔ. Ŋutsue nɔ nua fiam wo. Woŋlɔ enu ɖe nu yibɔ aɖe dzi nɔ fiafiamwo. Ame ve wodo awu ʋi amoanyiɛ gake ame ɖeka ŋkume me dzedze o

Wonɔ anyi ɖe fototsotso nɔnɔme me, ame ene nɔ anyigba. Nyɔnu ɖeka ta aŋuti ti tsi ƒe nɔnɔme. Wo katã wodo awu efli le eme.

Kpovitɔ aɖe bɔbɔ nɔ abuinɔ ŋutsu aɖe nɔ yibɔ me. Atikewo hã nɔ kplɔ̃ dzi le afi ma. Kpovitɔa ɖɔ nu ʋi ɖe asi. Eɖɔ kuku eye wobɔbɔ.

Ame tsitsiwo nɔ anyi le kpekpeme. Ame ɖeka nɔ tsitsle nɔ nu ƒom. Eɖɔ tsitsi ʋe. agbalẽwo le akɔme na wo keŋ. Woƒe zikpiwole abe egbeƒuƒu.

Yevu dɔkta aɖe kple ame wo nɔ edekpɔ aɖe me. Ame ɖeka nɔ te ɖɔ kuku yibɔ kple ɖeviwo nɔ ameawo kpɔm ɖa.

ewɔɖula wɔmeve ameɖeka nɔ ewɔɖum wodó awu dziƒo ɣi amewo nɔ wó kpɔm ameɖeka nɔ ʋu ƒom ameɖe hã kɔ asi ɖo ŋu ewɔabe éle naɖe kom wonɔ wó kpɔm

Fia, amewo li gake enuwo kaka ɖe fi ma, wokɔ avɔwo wɔ xɔ. Ɖeviwo kple ame tsitsiwo le fi ma. Ŋu ɖewo, ŋu gbegblẽwo ɖe hã le fi ma kple atiwo.

Nyɔnu woame wuiɖeke wonɔ anyi, nɔ nukokome. Ame ɖeka nɔ tsitsre do awu dzɛ̃ɛ̃. Wo katã woe ɖa didi, wonya kpɔ le nɔnɔme ɖeka me.

Xɔtulawo woame etɔ̃, ame ɖeka ɖɔ asiwui, ɖɔ kuku dzɛ̃, evelia ɖɔ aŋutiɖiɖi kuku, etɔ̃lia do awu ʋi nɔ dɔ wɔm.

ɖevisoe tsitsi ʋɛɖowo nɔ nɔnɔme ɖeka me woɖó atsɔ̃ nyuie wóle katakuvi ɖe asi amewo hã nɔ gbadɔgɔme nɔ wó kpɔm, wó nɔ hadzim

Nyɔnu etɔ̃ nɔ nume klɔm. Nyɔnu ɖeka do awu yibɔɔ lé nunutsi eve ɖe asi. Ame ɖeka lé eta ɖe asi. Wonɔ fi ma. Enuawo sugbɔ ɖe wogbɔ.

Ame aɖewo nɔ mɔ..mɔto kple wobe viwo, ɖevi aɖewo medo awu o, moto ɖewo va le yiyim kple eŋuwo, ame tsitsiwo hã le tsitre kple ɖeviwo hã.

Nyɔnu ɖe nɔ ebli ɖam eblia le dzo dzi, nyɔnuvi ɖe nɔ exa do awu yibɔ, hafi enudzrala bubu ɖe hã nɔ tsi nugoe kple ganuwo dzram

Ame wonɔ edɔ wɔm le etɔ xa. Wòle dziƒo. Afima nye aŋutiɖiɖi. Ame eve ɖɔ kuku kple Egbe mumu ɖewo le etɔa tɔ.

Atike nusrɔ̃ƒe. Wo katã wodo awu ʋi, wodo asi ɖa nanegbɔ. Ŋutsua le nuɖe ɖe asi. Wo katã woɖo nukomo. Nyɔnuvia ɖɔ tsitsi dzi.

Nyɔnu aɖe kple via woame eve, woɔƒ awu ɖeka do. Nyɔnua ƒo ɖa mie. Nyɔnuvi tɔa nɔ nuvivi nyim. Nu yike wo va ƒle hã, enutɔa la do awu dzɛ ɖɔ kuku.

Atiglinyi gã wɔme eve wonɔ atsi aɖe gɔme. Gbemumu le afi ma wo ɖuɖum. Eŋu aɖe hã lɔ yevu aɖewo wok kum le egbea me.

Ɖevi ɖewo be ame enyi. Ame ɖeka hã me dzedzem nyui o. Wole dzidzɔ dom na wo nɔnɔewo le kaƒo mɔ dzo. Me ɖeka nyɔnu ɖeka le evidzi le asi. Wonɔ nu kom le nu kpɔkpɔ la nu.

Ame tsitsi woame nyi. Ɖevi ɖeka le wo dome. Wota avɔ bla taku. Wo katã wokɔ nyi kɔ ɖo ŋku na wo siwo. Ɖevia hã woɖo ŋku nɛ.

Nyɔnu eve nɔ asime. Woa me eveawo lolo. Ɖevi ɖe nɔ wogbɔ nɔ nu kɔm le nuyibɔ aɖe me. Ame eve nye ŋutsu ɖe hã tso eme va yina, nyɔnu ɖe hã kpla akpete nɔ nu ƒlem.

Kea afi ya le dzo. Eŋuwo fia le fi ma sɔgbɔ. Fi ma tsɔ emɔ nu. Amewo kple eŋuwo le eme tsom. Adzudɔ tutum le afi ma.

Ɖeviwo woame eve le dodome le nane me le ekɔ da, ame ɖewo nɔ ete ɖe emua godo nɔ wo kpɔm, wokɔ awu kple kpete ɖewo ku enu ɖe eka be megbe.

ɖevi wɔametɔ̃ nɔ ŋusrɔm le ŋutsu ɖe gbɔ wonɔ kplɔ̃ ŋu fɔ nuwo kɔɖe kplɔ̃ dzi ŋutsua ƒe ge to sugbɔ ɖevia ɖeka do awu efli le me

Ɖevi kple ametsitsiwo tsaka le efli me abe wole zɔzɔm. Wolé agba ɖe ta kple aba. Wokpa ɖeviwo ɖe mɛ. Ɖevi ɖeka ɖo asi ali.

Nyɔnu ɖe do awu dzié kple ata legbee yibɔ, ɖevia nɔ nu koko me kpli nyɔnua, onɔ fefe, ame etɔ̃ odze ŋgɔ ɖevia kpli nyɔnua, nɔ okpɔm.

Ɖekadea kple tugbedzea wonɔ nu ɖum. Wonŋɔ mɔlu ɖum. Nyɔnuvia lé enɛ ɖe asi nɔ nu kom. Ŋutsua do awu dzɛ̃, bla ta dzɛ̃. Nyɔnuvia hã do awu yibɔ.

Tɔdziŋu mɔ kɔ ame gbogbowo yina teƒe ɖe, amewo nɔ etame, amewo nɔ egɔme, amewo do awu, ɖevi kple ametsitsiwo wole emɔ zɔ yina.

Exɔ tulɔwo le exɔ tum, oɖɔ kuku, enuwo le anyigba nyama, amowo le dzia le exɔ tum, amowo hã le anyigba le edɔ wɔ ɖoɖoŋ ɖe ameyiko le dziaƒo.

yevu dukɔ me yevuwo le zɔzɔm yiyim gbɔgbɔm wó kpla kpɛtɛwo wotu dziƒoxɔ le nɔnɔmɛ vovovowo mɛ wosi kaɖigbɛ ɖe wó ŋu eme nyakpɔ

Ame enyi wo nɔ xɔ me. Nyɔnu ɖeke dze ŋgɔ wo do aŋtiɖiɖi do awu yibɔ ɖe edzi le enufom kpli wo. Aŋtiɖiɖi ƒe tsinunu goe le ekplɔ dzi.

Kpovi nyɔnu nɔ ami sugbɔwo xa. Ame sugbɔwo. Amewo do awu yibɔ. Nyɔnu ɖe bla ta do awu yii dzẽ, enu yii le avɔa me. Eŋu ɖe tsɛ le Kpovi nyɔnua xa.

Masɔmasɔ ge ɖe ame yawo dome, le tanɔƒea, wonɔ kɔ tum wo nɔnɔewo ame eve hɔ nɔ amɔ ŋu agbalẽ ʋe ɖe le afi ma, wodo awu ɖekawo nɔ kpekpea me.

kpovitɔ woameve wóle tu ɖa'si nyɔnu ɖeka nɔ wó megbe ƒoasi ɖe kotoku me amaɖewo hɔ̃ le megbe wo sugbɔ eʋu aboboya ɖe hã le fima kple enudzrala ɖe

Ɖevi woame etɔ̃ kple nyɔnu metsitsi ɖeka nɔ nu fia ɖeviawo, ɖevi ɖeka do awu dzi, ame ɖeka do gbe mumu, nuwo le kplɔ dzi wole sɔsrɔ̃.

Nyɔnu ɖe do awu ɣiee, nɔnɔmetata yibɔ le awua be ŋukume, ekɔ nu ɖe ku abɔ abe bagi, enɔ nuɖuɖu nam ɖeviwo, ɖeviawo sugbɔ, ametsitsiwo le me, gake amowo le agbalē dzi kpɔ, amowo mo dze nua ɖuɖu gɔme haɖe kɔo.